Mabiro gumi anonyora mavara akasiyana, Manwe amavara aya anobatanidza ruvara rutema, rwebruu, rutsvuku, rweshizha zvichingunodaro

Bhutsu yegumbo rwokurudyi ine mavara akasiyana siyana anosanganisira ruvara rwendarama, rwebhuruu, rweorenji, rwuchena uyewo ruvara rutema.

Tenesi romwana mudiki. Riri muruvara rwendarama. Rine tumwe tumavara tuchena, tutema netwebhuruu. Rinopfekwa kurutivi rwegumbo rokuruboshwe.

Vanhu vakamira pakati penhandare vakaita mudenderedzwa. Vakapfeka yunifomu dzakasiyana siyana. Vamwe ruvara rwebhuru, rweshizha, rutsvuku, rutema.

Tengi roruvara rweshizha, rakaiswa pakavakirirwa kuti richengete mvura painenge ichibva kukanzuru, kana kuti zvimwe imvura iri kubva mutsime iri kupombwa ichipinda imomo kuti izoshanda mumba.

Pakati pezvimwe zvezvinhu zvirikutengeswa pamusika parikuwanikawo zvigubhu zvirimuruvara ruchena pamwechete neruvara rwebhuruu. Zvirikutengeswa kuti vanhu vazviwanire vagokwanisa kuchengetera zvinhu mvura.

Mashizha aya anoratidza kuti muti uyu mupranga unokura nekukurumidza kudarika imwe miti kubva painosimwa. Mashizha awo kazhinji anowanzo shandiswawo nekuda kwemushonga.

Vatsigiri vechikwata chenyika chirikutamba, varikuimba nekutamba pamwechete vachikuridzira chikwata chavo kuti chive chinokunda mumutambo wachinacho.

Murume akapfeka zvebhuruu akabereka bhegi dzvuku kumusana wake. Anenge arikubhadhara mari kumurume akapfeka zvinhu zvebhuruu. Zvimwe arikuda kutenga mbatatisi.

Chimwe chezvikwata chiri kutamba tswanda bhora. Chakapfeka yunifomu ine ruvara rweshizha nerutsvuku uye kune rumwe rutivi chimwe chikwata chakapfeka yunifomu yoruvara ruchena.

Mukomana akamira pedyo negedhe rino ruvara rweshizha. Akapfeka hembe nechikabudura zvine ruvara rwendarama uye zvine patani yakafanana yakaitwa noruvara rutema.

Motokari mbiri dziri kupinda kana zvimwe kubuda muguta. Mumwe murume akapfeka ngowani nehembe ine mitsetse mitema michena abereka bhegi kumusana akatakura kasaga. Arikufamba mugwagwa unenge wakati nyorovei zvishoma.

Mureza uri muruvara rutsvuku noruvara ruchena. Unewo mitsetse iripo iri muruvara rwebhuruu. Panewo zvimapatani zviviri zviri pamureza uyu zviri muruvara ruchena.

Zvinhu zviri kutengeswa pamusika zvinobatanidza zvirimwa zvakadayi sehanyanisi, ndimu, madomasi uyewo pane zvimwe zvinhu zvakadaiwo sesipo nemafuta okuzora, mafuta okubikisa zviri kutengeswa.

Bhazi dzvuku rakamira richitsvaga vanhu vokutakura kuti riende navo kunzvimbo dzakasiyana dzavangada kuenda dzinenge dziri munzira yavachashandisa, voripawo muripo inowirirana nekuda kwenzendo dzavo.

Motokari mbiri dzirikupesana mumugwagwa wetara. Uyo unopfuura nepakati pezvivako zvemuguta kumativi ese ari maviri. Pane kamugwagwa keparutivi kanoshandiswa neve mabhasikoro pamwechete nevanofamba netsoka.

Munenge munguva yeCovi 19. Vanhu vakavhara mhino nemiromo kuita kuti vasatapurirane ichi chirwere uye kuti vasasungwa namapurisa ayo aigaro tarisa vanhu vari muguta kana vaiwirirana nezviri pamutemo.

Anenge masikati , motokari dzikufamba mumugwagwa ishomanana, zhinji dzakapakwa kureva kuti vazhinji vevaridzi vadzo vachirikushanda vachimirira nguva yokuchaisa kuti vazoenda kumba.

Musikana akarukwa musoro anehembe yeorenji nemudhebhe mutema akapfeka masiripasi oruvara rwendarama arikufamba achidarika munzvimbo inenge kasango inenge ichirrikutanga kuvakwa.

Mumugwagwa unetara murikuoneka zvifambiso zvakasiyana zvitatu zvinoshandiswa navanhu kana vachienda kumabasa. Pane kamota kadiki kari nechekumberi kanowanzoshandiswa naavo vanowana zvakati wandei kubasa kwavo. Kozotevera bhazi ririnechepakati iro vamwe voruzhinji vasina zvakawanda zvavanowana vanoshandisa. Pamwechetewo zvakare nakabhazi karikumashure kadiki.

Matombo akadurikidzana anoyevedza kutarisa vanhu vanotofamba kuuya kuzomaona sezvo zvichishamisa kuti nei asingadonhi achiramba ari sezvaari

Maturusi matatu anogona kuwanika kudzimba zhinji. Akafanana nefoshora, demo rine mupinyi waro pamwechetewo zvakare nebadza rakabatanidzwa nepiki nemupinyi waro.

Dzimba hombe zhinji dzapera kuvakwa. Uye dzimwe dzichi kuda kutovakwa. Uye nechekumapeto kusati kwagoverwa vanhu pekugara .Kuroratidzika kuti vanhu vari kuuya vachirasa marara, uye pane moto uri kutopisa mamwe marara.

Zvifambiso zviviri zvirikupesana mukati momugwagwa, zvimwe wakananga kudhorobha. Pane kabhazi kadiki kanemutaro wendarama kozoita ruvara ruchena nerwebhuruu. Zvichangobva kupesana nemotikari ineruvara rwebhurauni.

Makwikwi okuratidza kuti ndiyani akasimba kudarika mumwe. Sezvo varume vanoratidzira zvipfuva zvavo vasina hembe kunze bedzi kwezvikabudura zvavakapfeka.

Vakadzi varikurovedza muviri yavo zvichida vachigadzira nekuda kwemumwe mutambo vari mukati metsangadzi kunoratidzika sekuti mumwe wakapfeka hembe yebhuru ndiye arikutungamira kurovedza uku.

Michero yakasiyana-siyana irikutengeswa pamusika. Yakaiswa mumabhokisi, inobatanidza mabhanana, maorenji uyewo maapuro.

Vanotenga, vanotengesa, vanotakura zvinhu zvinoda kuti zvitengwe. Ndozvazviri pano, sezvo pakazara vanhu varikuita zvakasiyana siyana, zvinoita kuti hupenyu hwavo hufambe.

Mugwagwa uyu wakazara nemotokari, unemiti yemujakaranda mumativi, maruva acho emujakaranda arikudonhera nechepasi achivumba ruvara rwunoyevedza.

Ndiro chena yatsvetwa patafura ine zvekudya zvinogona kudyiwa panguva dzemasikati kana kuti manheru. Parizvino hatina nyama nekuti takachona naizvozvo pane sadza nemuriwo bedzi .

Chitofu chegasi chine tangi roruvara rwebhuruu .Vanhu vazhinji vave kushandisa izvi zvitofu kuti vave vanobika sezvo vasingachagoni kutsamira pamagetsi ayo asingawanzowanikwa.

Kumabvuku muHarare. Pane nzvimbo iyo vanhu vesvondo reAngirikeni vanosangana, pangu dzakatarwa pachiratidzo chakaisiwa pedyo nemusuwo. Zvivako zviri mukati zvinoratidza kuti ndezveruvara rwe bhuruwu .

Kudya kwakapfuma ndiro yakazara zvekuti paunopedza unenge watoguta zvinobatanidza zvinhu zvakadai semupunga nyemba mbatatisi mirivo nyama nezvimwe

Varume vaviri vakapfeka zvinhu zvitema. Vakamira vachicherechedza zvimwe zvezvinhu zvirikutengeswa mumusika. Varipedyo nepanotengeswa hembe.

Mutambo wenhabvu urikutambwa pakati pezvikwata zviviri. Chikwata chokutanga chakapfeka yinifomu inoruvara rutsvuku. Chikwata chechipiri chakapfeka yinifomu inehembe dzoruvara rwendarama nezvikabudura zvoruvara rutema.

Imba inenge yava kupera kuvakwa chasara misuwo pamwe chetewo zvakare nemafafitera nedenga zvakareremba nekuzonatsurudza mumba macho kuti muve munogarika

Murume akapfeka ngowani tsvuku. Arikusunda chingoro mukati meguta. Akasungurira tunenge tumvura kumberi kwechingoro. Achitengesa michero yakadai samabhanana pamwe chete nemaapuro.

Yavanguva yokumanheru, vanhu vachibva kumaguta vachienda kunzvimbo dzine dzimba dzavo dzokugara. Motokari dzacho dzawandisa zvekuti dzirikufamba zvishoma nezvishoma, dzatoisa zviyedza zvadzo.

Mureza unemavara mana. Pamusoro peruvara rwebhuruu. Nechepakati paneruvara rutsvuku uye patani iripo iri muruvara ruchena. Nechekuzasi paneruvara rweshizha.

Motokari dzakawanda dziri mumugwagwa. Dzimwe dzichienda kwadziri kuenda uye, dzimwe dzakapakwa mudhuze mechivako chinooneka, chine nhurikidzwa dzakati wandei.

Mugwagwa wetara uri kuwoneka motokari dzakati wandei dziri kufamba mauri. Nechekurutivi kunewo kanzira kadiki kanogona kushandiswa neavo vane mabhasikoro pamwe chete nevari kufamba netsoka.

Zvitiyo zvichangobva kutengwa zvinozoita huku dzenyama. Zvirikudya chikafu zviri muchirugu uye pane chimwe chinenge chiri chega. Zvimwe chiri kurwara.

Nemhaka yekushaikwa kwemabasa. Vazhinji vakafunga nezvebhizimisi rekutenga nekutengesa kuti vawane zvekurarama nazvo. Iyi misika zvino yawanda yangova pese pese.

Uku kudya kunowanzoitwa masikati kana manheru zvichitsamhirawo nekuti mhuri yacho inowana zvakadii, sezvo mukati meiyi ndiro musina nyama asi mune sadza nemuriwo bedzi.

Mureza wenyika yekuAmerica. Une mitsetse mitsvuku nemichena zvinochinjana kubva kumusoro kusvika kuzasi. Uye, nechepakona pane patani iripo iri muruvara rwebhuru noruchena.

Mukati meizvi zvivako pane umwe musuwo, panowanika umwe wevanhu anogera musoro vachiripa mari inowirirana nezvavanenge vaitirwa.

Misoro yamagonyeti mimwe michena mimwe yeruvara rwebhuruu. Mutsvuku ndoouri kubuda zvimwe ndopawanga wakapakwa ichipinda mumugwagwa zvimwe wakuda kunotakura zvimwe zvinhu.

Mapegi anoshandiswa kuti nhumbi dzinenge dzichangobva kuwachwa dzisadonha. Pane mavara mana aripo anobatanidza ruvara rweshizha, rwendarama, rebhuruu uye rutsvuku.

Pakati pevanhu vari kufamba muguta parutivi rwemugwagwae pane murume akapfeka hembe yeruvara rutsvuku nomudhebhe weruvara ruchena pamwe chete neshangu dziri muruvara rutema.

Ndiro chena yakatsvetwa patafura. Inongova nemuto nenyama pamwechete nembatatisi. Panoda chimwe chakadai sesadza kana zvimupunga kuti kudya uku kuve kwakakwana.

Mukadzi akapfeka hembe chena. Ane menduru muhuro make. Ane mukombe mumaoko make. Ari kuratidza kuti abudirira mumakwikwi omutambo waanga achikwikwidza.

Zvikwata zviviri zvenenge zviri kutamba mutambo wetswanda bhora. Chimwe chikwata chakapfeka yunifomu dzoruvara rweshizha. Kune rumwe rutivi vakapfekawo hembe dzoruvara rwenderama pamwe chetewo nezvikabudura zvitsvuku.

Motokari ichangobva kubviswa mafuta anga asviba muinjini. Iri kuiswa mafuta matsva kuitira kuti injini yemotokari igoshanda zvakanaka.

Sango rine miti yakawanda mashizha acho achakasvibira nemhaka yekuti miti ine midzi inodzika kuzasi asi kana huri huswa hunoratidza kuti hwatooma hwamirira kunaya kwemvura kuchauya.

Denga rebhuruu namakore machena. Nechepasi pane zvinhu zvakarimwa zvinenge zvichakasvibira. Zvimwe mvura ichauya zvisati zvapiswa nezuva.

Murume agadzirira zvino nekuda kwemutambo wenhabvu. Akamira munhandare akapfeka yunifomu tsvuku. Akatarisa kunze uko kune vatsigiri vachange vachimukurudzira paanenge achitamba.

Kabhazi kadiki kanoshandiswa kutakura vanhu vachibhadhara miripo yekusvika kwavanenge vachienda. Zvimwe kari kunanga kuguta nevanhu vari makari.

Vatambi varikugadzirira mutambo urikuuya. Vakabatana maoko. Vachitauririna zvavanofanira kuita kuti vabudirire mumutambo urikutevera. Vamwe vakapfeka zvitema, uye vamwe vakapfeka zvitsvuku. Pane murezawo wakasimudzwa mutsvuku.

Kunenge kuti chikwata chemutambo wenhabvu pamwechete neavo vanopa murairidzi. Vaungana kuti vataurirane zvinhu zvinodikanwa kana vachizova vanobudirira mukati meuyu mutambo. Vatambi vacho vakapfeka yunifomu tsvuku.

Panogadzirwa mataya emotokari kana dzichinge dzaponja. Panotengeswawo zvakare mataira anenge akaposhana kana kuti zvimwe mataira matsva

Mureza une ruvara rwebhuruu nechekuruboshwe, wozoita ruvara rwendarama pakati, wozoita ruvara rutsvuku kwokupedzisira kurudyi. Nechepakati pane mucherechedzo uripo wakashandiswa mavara akadai soruvara rwebhurauni, rwendarama norwutsvuku.

Imbwa mbiri dziri zvikuru kuru muruvara rutema dzine rumwe ruvara rwebhurawuni dziri mukati mesango dzichifembedza hamheno kana dzaregedzerwa namapurisa kuti dzitsvake zvimwe zvinhu.

Ingwe irikufamba pamusoro pedanda rakaoma remuti. Ichingwarira kuti isadonha pariri. Zvimwe irikuda kuenda kunerimwe divi ichitsvaka zvekudya.

Komichi chena ine mucherechedzo weruva parutivi iri yomuruvara rwebhuru nerweshizha neyebhurauni. Pozouyawo zvakare ndiro yakapwanyika ine ruvara ruchena.

Pazvokudya zvakatsvetwa patafura. Pane ndiro nhema ine mbatatisi, miriwo pamwe chete nenyama. Panewo chibhodhoro chemunyu chiri padhuze kune avo vangada kuwedzera.

Motokari yakashongedzwa namachira machena pamwechetewo zvakare namachira matsvuku. Kunoratidzira sekunge kuti vamwe vanhu vari kuda kuchata kana kuti vachangobva kuchata vari kushandisa iyi motokari.

Mundiro yendarama iri pamusoro petafura. Mune zvokudya zvinowanzodyiwa masikati kana kuti manherú. Zvinobatanidza sadza pamwechete nemuto nenyama netumurio turimo.

Shangu yechikadzi yoruvara ruchena yakatsvetwa muuriri huna mataira. Mataira acho anoti pakaita dema poita rimwe jena rine tumavara tutema.

Motokari chena yapinda mudenderedzwa remugwagwa pane zvikwenzi zvava nemaruva kunenge panguva yekusanaya kwemvura sezvo bundo riri rakaoma risina kusvibirira.

Sanhu rine mupinyi waro. Tinorishandisa kutema huni kutema miti kana kugadzira huni dzacho kuti dzigopfuta zvakanaka uye dzigoisika zvakanaka pachoto.

Muzvinapembe pamwe chete nevatevedzeri vake uyewo nevatungamiriri vezvikwata zviviri zvavakuda kupinda mumutambo wenhabvu. Vari kusarudza kuti ndiyani achenge ari kurutivi rwupi uye ndiani achatanga kukava bhora.

Rusvingo rwakavakwa kuitira kuti vanhu vasacherechedza zvirimukati pavanenge vachifamba vachidarika nemugwagwa uri pedyopo. Paneo miti mishomanana irikuonekwa.

Mureza unemavara mashanu anosanganisira ruvara rwebhuruu neruchena nerweshizha nerwendarama uyewo rutsvuku. Panewo nyeredzi ineruvara rwendarama irinechokumusoro, kuruboshwe.

Ndiro dzine chikafu chakasiyana siyana dzakatsvetwa pamusoro petafura. Zvimwe zvezvinobatanidzirwa mukati medzindiro, mupunga, mbatatisi, nyemba, miriwo zvichingodaro.

Mureza une mavara akasiyana unosanganisira ruvara rutsvuku kuruboshwe, ruvara rwendarama nechemusoro, uyevo ruvara rweshizha nechekuzasi, nechekuboshwe nechepakati pane patani inoratidza nyeredzi irimuruvara rwutema.

Kuungana kukuru kwesvondo kurikupindwa zvikurukuru nemadzimayi vakapfeka nhumbi dzine ruvara rwebruu pamwechete neruvara ruchena. Pane vamwe vari pakasimudzirwa mumwe akapfeka zvinenge zvitsvuku varikutaura kuvanhu vakaungana.